Ispoortii jechuun sochii qaamaa yookin ammoo tapha qindaa'aa dorgommii qabu kamiyyuu kan ogummaa, tooftaafi dadhabbii qaamaa ofkeessaa qabu, seeraan kan bulfamuufi akkaataa idileetti dandeettii fooyyessu, bashannana keenya irratti kan xiyyeeffatedha.

Amantaa jechuun yaada yookin ilaalcha namni tokko waaqa yookin uumaa isaaf qabu akkaataa seera yookin waaqa uumaa isaa sanaaf kan seera isaa hordofee deddeebi'u jechuudha.

Oduu jechuun waan duraan hin dhaga'amne tokko waan duraan hin beekamne tokko, odeeffannoo jalqaba hin turre tokko saatii jedhamee fi yeroo jedhametti wantootaa fi maddoota garaa garaa irraa argachuun oduu jedhama.

Siyaasa jechuun namni tokko yaada mormiidhaan mootummaa biyya isaa mormee yoo argame, yaada hin taaneen waanti kun siyaasa jedhama. Kana jechuun yaada siyaasaa nama tokko keessaa mormii mootummaa biyya sanaatiin kan mormu siyaasa jedhama.

Kuduraalee fi fuduraalee jechuun maddoota nyaata madaalamaa keessatti kan madaalaman ta'anii yookaan kan ramadaman ta'anii, kan qaama keenya keessatti eegumsa qaama keenyaaf kan barbaachisanidha.

Manneen dhugaatii jechuun manneen sana keessa dhugaati qofaan kan jiru yemmuu ta'u, manneen nyaataa ammoo manni sun tajaajila nyaataa qofa kan kennu jechuudha.

Muuziqaa jechuun qindoomina sagalee irratti kan hundaa'u ta'ee, meeshaa muuziqaa waliin kan nama bashannansiisuudhaaf kan yaanni keenya irratti hidhamee dhaggeeffachuun danda'amu muuziqaa jedhama. Muuziqaan bashannanaaf kan nu gargaarudha.

Daldalaa fi gabaa gaafa jennu, daldalli wanna tokko biyyaa-biyyatti, namaa-namatti, dhaabbataa-dhaabbatatti wanta tokko walirraa bitanii walitti gurguruu jechuu dha. Gabaa jechuun immoo bakka itti walirraa bitanii walitti gurguran je....

Meeshaalee manaa. Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keenya keessatti tajaajila adda addaaf itti fayyadamnu kan mana keenya qofaa keessatti itti fayyadamnu meeshaalee manaa jedhamu.

Kitaabota, matseetotaa fi gaazexaawwan yammuu jennu maddoota beekumsaa keessaa isaan tokkoo dha. Kitaabota dubbisnee beekumsa argachuu dandeenyaa akkasumas gaazexaawwanis dubbisnee beekumsa argachuu dandeenya. Isaan kun maddoota beekumsaa keessaa isaan tokkoodha.

Geejjiba, turizimii fi immigireeshinii. Geejjiba jechuun namoota, oomishaalee fi meeshaawwan bakka tokkootii gara bakka biraatti geessuu yookiin sochoosuu yoo ta'u; turizimii jechuun immoo namni tokko biyya tokkoo gara biyya biraatti dawwwannaaf yookiin bashannanaaf imaluudha. Akkasumas immigireeshinii jechuun immoo namni tokko jireenya isaa foyyeeffachuuf yookiin barnootaan biyya tokkoo gara biyya biraatti godaanuu jechuu dha.

Nyaata jechuun wantoota gara qaama keenyaatti fudhannu qaamni keenya akkaataa inni itti hojii isaa sirnaan hojjechuu danda'utti kan faayidaa guddaa qaama keenyaaf qabanii dha. Nyaanni gosoota garaagaraatu jiru. Nyaanni madaalamaan qaama keenyaaf baay'ee barbaachisaa dha.

Geejjiba, tuurizimiif immigreeshinii jechuun namoota oomishaaf tajaajila bakka tokko irraa kan bakka biraatti sochoosudha. Turizimii jechuun ammoo namni tokko biyya tokkoo biyya biraatti daawwannaaf adeemuu jechuudha. Immigreeshinii jechuun ammoo godaansa jechuudha.

Alaabaa gaafa jennu alaabaan maalummaa biyya tokkoo kan agarsiisudha. Maalummaa biyya tokkoo, maalummaa dhaabbata tokkoo, maalummaa garee tokkoo kan agarsiisu yoo ta'u, asxaan immoo bifa fakkiitiin adda baafamee naannoo alaabaa naannolee irratti kan maxxanfamudha. Waa'ee naannoo sanaa, maalummaa naannoo sanaa kan agarsiisu asxaadha.

Faashinii jechuun wanti tokko haala duraan jiru irraa bifa isaa yookaan haala isaa jijjiirratee haala kan biraadhaan yoo mul'atee argame kun faashinii jedhama. Fakkeenyaaf uffanni duraan bifa dheeraa ture tokko amma bifa dheeraatiin yoo hojjetame kun fakkeenya faashiniiti.

Nyaata jechuun wantoota qaama keenyaaf barbaachisan keessaa isa tokko ta'ee, sochii gaggeessuudhaaf, adeemuudhaaf, jiraachuudhaaf, bakkaa bakkatti socho'uudhaaf kan nu gargaaru nyaatadha. Nyaanni qaama keenyaaf faayidaa guddaa qaba.

Rifeensa jechuun kan qaamaa namaa irratti biqiluu dha .Qaamaa namaa keessaa bakka garaa gariitti kan biqiluu dha. Fakkeenyaaf buqqee mataa keenyaa irratti kan biqilu bareedinaaf akkasumas miidhagina kan ta'eedha. Kanaafuu rifeensi baayyee barbaachisaa dha.

Amantaa jechuun yaada yookaan ilaalcha namni tokko waaqa yookiin uumaa isaaf qabu akkaataa seera yookiin waaqa uumaa isaatiif hordofee yoo deddeebi'e amantaa jedhama.

Ogummaa fi Aadaa: Ogummaa fi Aadaan walitti hidhata cimaa kan qabani dha. Ogummaan aadaan akka ittiin beekamuu fi deeggaru gargaara. Aadaan immoo ogummaa bal'isuudhaaf murta'aa kan ta'e dha. Hawaasni tokko ogummaa fi aadaa isaa dagagfachuu fi eeggachuuf carraaqqii guddaa gochuu qabu.

Oomishaalee suuppar maarkeettii jechuun oomishaalee suuppar maarkeettii keessatti wantoota gurguddoo, xixiqqoo, nyaataaf dhugaatii, meeshaalee suuppar maarkeetti keessatti hojjetaman hundumaa, kan suuppar maarkeettii gurguraman oomishaalee suuppar maarkeettii jedhamu.

Beeksisa jechuun odeeffannoo kanaan dura hinturre kan yeroo jalqabaatiif akka haaraatti gadhiifamee hawaasaaf odeeffannoo kennamu jechuudha. Beeksisa oduu yeroo jalqabaaf gadhiifame yookanimmoo oduu yeroo jalqabaaf darbe jechuudha.

Oomishaalee suuppar maarkeettii jechuun wantoota yookaan oomishaalee suuppar maarkeettii keessatti oomishamanii, oomishni sun suuppar maarkeettiidhuma keessatti kan gurguramudha. Isaan kun oomishaalee suuppar maarkeettii jedhamu.

Arkiteekcharii fi ijaarsa. Arkiteekchariin ijaarsa tokko ijaarudhaaf karoorfachuu jechuudha, arkteekcharii jechuun. Ijaarsa tokko ijaarachuuf karoorfachuun arkteekchariidha. Ijaarsa jechuun immoo mana ijaruu dandeenya, gamoo ijaruu dandeenya, karaa ijaruu dandeenya. Kanaaf arkteekcharii fi ijaarsi wal irratti hirkata jechuudha.

Kitaabawwan, matseetiifi gaazexaawwan yoo ibsuu barbaannu kitaabni madda beekumsaati, matseetiin madda beekumsaati, gaazexaawwan madda beekumsaati. Isaan kana irraa wanta hinbeeknw tokko irraa dubbisnee beekumsa argachuu kan dandeenyudha. Kanaaf kitaabota, matseetiifi gaazexaawwan maddoota beekumsaa kan ta'anidha.

Meeshaalee addaa addaa. Meeshaalee addaa addaa jechuun meeshaalee kanneen bakka addaa addaatti argamu kan tajaajila addaa addaaf tajaajilamnuu meeshaalee addaa addaa jenna. Fakkeenyaaf meeshaalee barnoota, meeshaalee qonnaa fi meeshaalee nuti bakka garaa gariitti itti fayyadamnu meeshaalee addaa addaa jedhamu.

Bineensota alaa fi bineensota manaa. Bineensota alaa fi bineensota manaa gaafa jennu bineensota manaa jechuun kanneen namatti madaqanii jiraatan, naannoo manaa kan jiraatan, fakkeenyaaf Adurree fi Saree. Bineensonni alaa immoo kan namatti madaqanii hin jiraanne, kan daggala jiraatan, kan foolii namaa hin qabnee bineensota alaa jenna.

Faashinii jechuun wanti tokko haala duraan jirurraa bifa isaa jijjiirratee kan deebi'ee yeroo ammayyaa kana keessatti haala duraan jirurraa bifa addaatiin kan hojjatamee gabaaf dhiyeeffamu jechuudha. Fakkeenyaaf wanti kun yeroo baayyee uffatarratti kan xiyyeefatu jechuudha.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa yookiin tapha qinda'aa dorgommii qabu kamiyyuu kan ogummaa, tooftaa fi dadhabbii of keessaa qabuu dha. Seeraan kan bulfamuu fi akkaataa idileetti fayyaa yookiin qaamaa keenyaaf kan kaayyeffate jechuu dha.

Geejjiba, Turiizimii fi immigireeshinii. Geejjiba jechuun namoota oomishaa fi tajaajiltoota bakka tokkoo gara bakka biraatti geessuu yookaan sochoosuu jechuudha. Turiizimii jechuun immoo namni tokko biyya tokkoo gara biyya biraatti daawwannaadhaaf yookaan bashannanaaf imaluu jechuudha. Immigireeshinii jechuun immoo namni tokko jireenyasaaf yookaan immoo barnootaaf biyya tokkoo gara biyya biraatti godaanuu jechuudha.

Oduu jechuun waan kanaan dura hin turre tokko akka haaraatti yeroo jalqabaatiif hawaasaaf gadi gadhiifamee odeeffannoo dabarfamu jechuudha. Yeroo jalqabaatiif waan duraan hin turre tokko Akka haaraatti kan hawaasaaf gadi gadhiifamu odeeffannoo haaraa jechuudha.

Ogummaafi aadaan walitti hidhata cimaaf guddaa kan qabanidha. Ogummaaf aadaan akka ittiin beekamuufi deeggaramuuf kan gargaaruudha. Aadaan ammoo ogummaa sana bal'isuuf madda kan ta'uudha. Hawaasni tokko ogummaaf aadaa eeguufi dagaagfachuuf carraaqqii gochuun isarraa eegama.

Dhugaatiiwwan waanta nyaatamu osoo hin taane, waanta bifa dhangala'aatiin qaama namatti fudhatamudha. Dhugaatiin gosa garaagaraatu jiru dhugaatiin jajjaboon jiru dhugaatii lallaafaa kan ta'e aannan dhugaatii jabaa kan ta'e immoo biiraan dhugaatii jabaadha.

Amantaa jechuun ilaalcha namni tokko Waaqa yookaan uumaa isaa faana qabu. Akkaataa seera yookiin qajeelfama Waaqa yookaan uumaa isaatti hordofee deddeebi'u jechuudha.

Manneen dhugaatiifi manneen nyaataa kan jennu manneen dhugaatii jechuun kan mana sana keessatti dhugaatiin qofti itti gurguramu yommuu ta'u, manneen nyaataa jechuunimmoo kan mana sana keessatti waayeen nyaataa, waaheen soorata a gaggeefamu jechuudha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa. Manneen dhugaatii manni sun ittigaafatamummaan isaa mana dhugaatii jedhamee kan beekamu dhugaatii qofaan achi keessaatti kan gurguramu waan ta'eef kan namoonni itti fayyadamanii dha. Manneen nyaata jechuun immoo kan manni akkasii mana nyaataa jedhamee beekamuu dha.

Hawaasaa fi Maatii Hawaasaa fi Maatiin walitti dhufeenya guddaa kan qabaniidha. Hawaasni namoota naannoo yookaan ollaa keenyatti argaman ta'anii, kan yeroo gaddaa fi gammachuu wal bira dhaabbataniidha. Maatiin immoo namoota mana tokko keessa waliin jiraatan isaan kun maatii jedhamu. Kanaafuu hawaasni fi maatiin walitti dhufeenya guddaa kan qabani dha.

Muuziqaa jechuun qindoomina sagalee yookiin yeedaloo yookiin immoo walaloo walitti dhufanii meeshaalee muuziqaa waliin qindoomanii kanneen nama bashannansiisan yookaan ammoo kanneen nama bohaarsan muuziqaa jedhamu.

Alaabaa fi aasxaa. Alaabaa jechuun waa'ee biyya tokkoo eenyummaa biyya tokkoo, eenyummaa dhaabbata tokkoo, eenyummaa garee tokkoo kan bakka bu'u yoo ta'uu aasxaa jechuun immoo bifa fakkiitiin alaabaa sanarratti argamee waa'ee naannoo sanaa, waa'ee garee sanaa kan ibsu jechuudha.

Ispoortii jechuun maal jechuudha? Ispoortii jechuun sochii qaamaa yookiin immoo tapha qindaa'aa dorgommii qabu kamiyyuu kan ogummaa, tooftaa fi dadhabbii qaamaa of keessaa qabu ta'ee, seeraan kan tolfamudha. Akkaataa idilee, daandeettii fi fayyaa akkasumas bashannana fooyyessuuf kan kaayyeffatedha.

Amantaa jechuun yaadaa yookaan ilaalcha namni tokko waaqa isaaf yookaan uumaa isaaf qabu akkaataa waaqa isaa yookaan uumaan isaa ajajeen seera isaa hordofee deddeebi'uu danda'u jechuudha.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee bakka adda addaatti tajaajila adda addaa kennan kanneen akkaataa ulaagaa isaaniitiin yookan akkaataa gosa isaaniitiin tajaajila adda addaa kennan bakkaa fi yeroo barbaachisanitti kan itti fayyadamuu dandeenyuu jechuudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun hawaasa kan fayyaduu danda'an kan akka karaa, kan akka bishaan dhugaatii, kan akka ibsaa, kan akkas akkasii kun bu'uuraalee misoomaa jedhamu.

Hawaasaa fi Maatii: Hawaasni fi Maatiin walitti dhufeenya guddaa kan qabanidha. Hawaasa jechuun namoota naannoo keenyatti, hawaasa naannoo keenyatti argaman ta'anii, ollaa keenyatti argaman ta'anii kan yeroo gaddaa fi gammachuu wal bira dhaabbatan. Maatii jechuun ammoo kanneen mana yokko keessa waliin jiraatanii argamanidha. Kanaafuu hawaasni fi maatiin walitti dhufeenya guddaa kan qabanidha.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaalee barreeffamaaf nu fayyadan, barnootaaf kan nu fayyadan fakkeenyaaf kobbeen meeshaalee barreeffamaa keessaa isa tokkodha. Meeshaaleen barreeffamaa kanneen barreeffamaaf nu fayyadanidha.

Giddugala bashannanaa bakka bashannanaa guddaa kan namoonni baay'een heddumminaan bakka sana deemanii bashannan yookiin daawwatan jechuudha.

Naannoo fi uumama Naannoo fi uumama yeroo jennu, naannoo keenya eeguudhaaf uumama eeguun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf biqiltoonni naannoo keenyatti argaman uumama keenya yemmuu ta'an, naannoon keenya immoo uumama keenya of keessatti qabatanidha. Kanaaf iyyuu naannoo keenya eeguudhaaf, uumama keenya eeguun barbaachisaadha. Uumamnii fi naannoon hariiroo guddaa kan waliin qabanidha.

Siyaasa jechuun wal mormii namoota lama gidduu jiru, namoota beekamoo lama gidduu jiru. Namoonni sun lamaan yaadaan garaa gara kan ta'ani yaada kan kootu caala yookiin immoo kan isa tokkoo ol kaasuudhaan kan isa tokkoo gadi buusuudhaan, yaada walii waliinii gadi kuffisuudhaan mormii namoota lama gidduutti fi namoota hedduu gidduutti gaggeeffamu mormii yaadaa fi siyaasa jedhama.

Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajila jireenya namaa keessatti baay'ee barbaachisoo fi bu'uura kan ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan dhugaatii, ibsaa, tajaajila fayyaa fi mana barnootaa. Isaan kun tajaajiloota bu'uuraa keessaa isaan gurguddoodha.

Meeahalee barreeffamaa jechuun meeshaalee barreeffamaaf itti faayadamnu jechuudha. Faakkeenyaaf kobbeen meshaalee barreeffamaa keessa isa tokko. Akkasumaas Dabtari meeshaa barreffamaa tokko. Kan barreeffamaaf itti faayadamnu kaam iyyuu meeshaalee barreeffamaa jedhamu.

Uummanni fi naannoo walitti dhufeenya guddaa qabu. Uumamuma jechuun biqiloota bineensota fudhachuu dandeenya. Naannoon immoo qilleensota jiran biqiloota naannoo keenyaa yoo eegnu uummanni keenya ni eegama. Qilleensi naannoo keenyaa kan eegamu yoo biqiloota naannoo keenyaa kunuunsinedha.

Nyaata jechuun waanta nyaatamu yookiin waanta nyaatamuuf qophaa'e, qaama keenya eeguudhaaf, qaama keenya guddisuudhaaf, fayyaa keenya eeguudhaaf kan gara qaama keenyaatti fudhannu kamiiyyuu nyaata jedhama.

Asxaa jechuun mallattoo biyya tokkoo kan agarsiisu, mallattoo biyya tokkoo, alaabaa biyya tokkoo irratti fannifamee kan waa'ee biyya sanaa, maalummaa biyya sanaa agarsiisu, jaalala, tokkummaa fi walitti dhufeenya uummata naannoo sanaa yookiin immoo biyya sana keessa jiraatan agarsiisu Asxaa dha. Asxaan tokkummaa, jaalala agarsiisa, walitti dhufeenya, aadaa fi amantii hundumaa kan agarsiisu Asxaa dha.

Arkiteekchariifi ijaarsa, arkiteekcharii jechuun ijaarsa dura karoorfannaa waayee ijaaruu sanaaf kan gaggeefamudha. Karoorfachuu akkaataa itti ijaarsi tokko ijaaramu karoorfachuu jechuudha. Ijaarsimmoo mana ijaaru.

Geejjibaa fi Konkolaataawwan Geejjiba jechuun namoota, oomishaa fi tajaajila bakka tokkoo gara bakka biraatti sochoosuu jechuu dha. Konkolaataawwan jechuun immoo wantoota sana bakka tokkoo gara bakka biraatti geessuudhaaf konkolaataa sana irratti feenee itti fayyadamnee geggeessuu: meeshaan nuti itti fayyadamnee geggeessinu immoo konkolaataa jedhama.

Ispoortii Ispoortii jechuun sochii qaamaa yookiin immoo tapha qindaa'aa dorgommii qabu kamiyyuu kan ogummaa, tooftaa fi dhadhabbii qaamaa of keessaa kan qabuu dha. Seeraan kan bulfamu ta'ee akkaataa idilee dandeettii fayyaa keenyaan yookaan immoo bashannana sammuu keenyaaf kan barbaachisu dha.

Faashinii, faashinii jechuun waanti tokko haala duraan jiru irraa bifa isaa jijjiratee Kan hojjetame. waanti gabaabaa ture tokko Gara dheeraatti yoo jijjirame, waanti dheeraa ture tokko Gara gabaabaatti yoo jijjirame kana akka faashiniitti fudhachuun ni danda'ama.

Hawwaasaa fi Maatii: Hawwaasa fi maatii yeroo jennu hawwaasa jechuun kan naannoo yookaan ollaa keenyatti argaman yeroo gaddaa fi gammachuu kan waliin dabarsan, kan wal bira dhaabbatan yemmuu ta'u, maatiin immoo kan mana tokko keessa waliin jiraatanidha. Kanaafuu hawwaasaa fi maatiin walitti dhufeenya guddaa kan qabanidha.

Faaya jechuun meeshaa miidhaginaati. Meeshaa miidhaginaa kana qaama namaatti, gurra namaatti, morma keenyatti akkasumas harka keenyatti ni miidhaga jennee itti amannu kan bareedinaaf godhannu jechuudha. Kanaafuu faayaan meeshaa miidhaginaa fi bakka olaanaa kan qabudha.

Beeksisa jechuun odeeffannoo duraan hin turre tokko yeroo jalqabaatiif odeeffannoo haaraa yeroo jedhametti kan hawaasaaf gadhiifamu jechuudha. Odeeffannoo haaraa jechuudha.

Ogummaafi aadaa, ogummaafi aadaan walitti hidhata cimaa kan qabanidha. Ogummaa jechuun, ogummaan aadaan akka ofiin of beekuufi deeggaru garagaara. Aadaanimmoo ogummaa bal'isuuf madda kan ta'edha . Hawaasni tokko ogummaafi aadaa isaa eeguuf, dagaagfachuuf carraaqqii guddaa gochuu qaba.

Alaabaa fi Asxaa: alaabaan mallattoo biyyaa, garee, dhaabbata tokkoo yookiin immoo kan bakka bu'udha. Asxaan immoo bifa mallattoo yookaan fakkii ta'ee, kan dhaaba yookaan biyya tokko keessatti waa'ee biyya sanaa, waa'ee naannoo sanaa kan ibsu jechuudha.

Biqiloota jechuun kanneen bifa magariisaa qaban ta'anii kan qulqullinaa naannoo keenyaa yookaan ammoo qilleensaa naannoo keenyaa eeguudhaaf faayaa keenyaaf bakka guddaa qabaniidha. Kanaaf biqiloota kunuunsun faayaa keenyaaf barbachiisaadha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee ta'anii kanneen mana keenya keessatti itti fayyadamnu jechuudha. Meeshaaleen mana keessatti itti fayyadamnu meeshaalee manaa jedhamu. Fakkeenyaaf meeshaan akka "teeleevizhinii" meeshaa manaa keessaa isa tokkodha.

Kitaabotaa, matseetiifi gaazexxaawwan jechuun; maddoota beekumsa Kan ta'anidha. Kitaaba dubbisne beekumsa argaanna, matseetii dubbisne beekumsa argaanna, gaazexxaawwan dubbisne beekumsa argaanna. Kanaaf isaan kun sadan isaaniyyuu maddoota beekumsa keessa isaan tokkodha.

Meeshaalee addaa addaa yeroo jennu kanneen bakka addaatti argamanii fi tajaajila addaa addaa nuuf kennuu danda'anii dha. Meeshaaleen kun bakkaa fi iddoo itti fayyadamnu hundumaatti gosa garaa garaa fayyadamuu kan dandeenyuu dha.

Miidiyaalee hawaasaa Miidiyaalee hawaasaa jechuun odeeffannoo hawaasaaf kanneen daddabarsan yeroo fi bakka jedhametti; odeeffannoo barbaachisaa kan hawaasaaf daddabarsan miidiyaalee hawaasaa jedhamu.

Oomishaalee suupar maarkeettii jechuun suuppar maarkeetiidhuma keessatti kanneen oomishaman ta'anii, yookaan gosoota nyaataaf dhugaatii suppar maarkeettii keessatti oomishaman ta'anii, deebisanidhuma ammoo suuppar maarkeettii sana keessatti kanneen gurguraman oomishaalee suuppar maarkeettii jedhamu.

Ji'oogiraafii fi Seenaa: Ji'oogiraafiin waa'ee haala teessuma lafaa, haala qilleensaa yookaan immoo akkaataa uumama lafaa kan qoratu yoo ta’u, seenaan immoo waa'ee sirnoota darbanii, wantoota darban, kan waa'ee gochoota darbanii kan qoratu seenaadha.

Amantaa jechuun yaada yookiin ilaalcha waaqa yookiin umaa tokkoof amananii yookiin fudhatanii jiraatan jechuudha.

Qoricha Aadaa jechuun ammayyaa kan hin taane kan wantootuma naannoo kèenyatti argaman irraa nu fayyada jennee, qoricha ta'a jennee lan namoonni harka caalaan isaanii itti fayyadaman, biqiloota naannoo keenyatti argamu irraa akka qorichaatti itti fayyadamu.

Faaya jechuun meeshaa miidhaginaa ta'ee kan yeroo baay'ee qaama namaatti godhatudha. Fakkeenyaaf morma keenyatti, gurra keenyatti, harka keenyatti godhachuu dandeenya. Kanaaf, faayi meeshaa miidhaginaa keessaa isa tokkodha.

Oduu jechuun odeeffannoo haaraa ta'e kan dhimmoota amma ta'aa jiran waan dhiyoo ta'an kan nutti agarsiisan oduu dha. Oduun wanta haaraa; odeeffannoo haaraa kan yeroo dhiyoo asitti ta'e kan nutti agarsiisuu dha.

Geejjibaa fi Konkolaataawwan. Geejjiba yeroo jennu wanta tokko yookiin immoo bakka tokkoo bakka biraatti geessuu yookiin sochoosuu jechuu dha. Konkolaataawwan jechuun immoo wanta tokko gara wanta biraatti geessuudhaaf meeshaa irratti feenee itti gargaaramnee sochoosuu dandeenyu jechuu dha.

Daldallii fi gabaan walitti dhufeenya guddaa qabu. Daldala gaafa jennu waanta tokko walirraa bituu fi walitti gurguruu, dhaabbataa dhaabbatatti, biyyaa biyyatti, naannoodhaa naannootti. Gabaa jechuun immoo bakka itti waanta tokko walirraa bitnee walitti gurgurru jechuudha.

Manneen dhugaatifi manneen nyaata jechuun; manneen dhigaatti jechuun, Kan adda baafamee mana sana keessatti dhugaatti qofti itti gaafatamummaa mataa isaa fudhaate Kan dhugaatti qofti keessatti geggeeffamuudha. manneen nyaata jechuun immoo; Kan adda baafamee nyaata qofaadhaaf manni sun mana nyaata jedhamee Kan adda baafamee nyaataaf itti gaafatamummaa mataa isaa Kan qabu mana nyaataa jedhama.

Hawaasaa fi maatiin walitti dhufeenya guddaa kan qabanidha. Hawaasa jechuun namoota naannoo yookiin ollaa keenyatti argaman ta'anii kan yeroo gaddaa fi gammachuu waliin dabarsinu jechuudha. Maatii jechuun immoo kan mana tokko keessa waliin jiraatan jechuudha.

Asxaan faakkii alaabaa iirratti argamuu ta'e waa'ee naannoo sana, waa'ee dhabbata sana, waa'ee garee sana maalummaafi aadaa saba sana kan ibsuudha.

Maashinoota jechuun adeemsa ammayyaatiin kan uumaman yoo ta’an, bakka humna namaa bu'anii hojjechuu kan danda’an, hojii humna namaa salphisuu kan danda'an maashinoota jechuudha.

Oduu jechuun, oduu jechuun haala yeroo irratti xiyyeeffachuudhaan hawaasa keenyaaf odeeffannoo daddabarsuu jechuudha. Odeeffannoo haala yeroorratti hundaa'uudhaan hawaasa keenyaaf daddabarsuun oduu jedhama.

Bineensota Manaa fi Alaa: Bineensota manaa jechuun kanneen namatti madaqanii naannoo manaa kan jiraatan yoo ta'anii, fakkeenyaaf adurree fi sareen fakkeenya bineensota manaa keessaa isaan tokko. Kanneen bineensota alaa jedhaman immoo kan namatti madaqanii jiraachuu hin dandeenye, kan namarraa fagaatanii argaman, bosona keessa kan jiraatan jechuu dha.

Hojii jechuun jireenya keenya borii fooyyessuudhaaf, jijjiirama jireenya keenya irratti arguudhaaf, guddanne nama ta'uudhaaf humnaakeenyaaf dafqa keenya baasnee kan hojjennu yoo ta'e, hojiin dalagaa bor nama ta'uuf ittii hojjennudha.

Geejibaa fi konkolaataawwan Geejiba jechuun waanta tokko yookaan namoota yookaan meeshaa tokko bakka tokko irraa gara bakka biraatti sochoosuu jechuudha yookaan geessuu jechuudha. Namoota yookaan wantoota kana bakka tokkoo bakka biraatti geessuun immoo konkolaataatti fayyadamneetudha. Konkolaataan Kun immoo meeshaadha. Meeshaa bakka tokkoo gara bakka biraatti waantota ittiin geessinu jechuudha.

Muuziqaa jechuun sgaleefi saglee fayite gara garaa sirna tokkotti qindesuudhaan dandetti arti bashananaa kennu jechuudha.

Nyaata jechuun wantoota gara qaama namaatti fudhataman ijaarsa qaama namaatiif yookiin nyaatni akka namni tokko adeemee socho'uuf kan nu barbaachisu humna namaatiif jabina kan kennu nyaata jechuudha. Nyaata nyaannu malee adeemnee bakka yaadne gahuun hin danda'amu. Kanaaf nyaanni qaama namaaf barbaachisaadha.

Uumamaa fi naannoo. Uumamaa fi naannoon walitti dhufeenyaa guddaa kan qabanidha. Uumamni biqilaas, bineensoota naannoi keenyaatti argamanidha. Naannoon immoo biqiloota naannoo keenyaa fi uumamaa naannoo keenyaa irratti hunda'uudhaan qillensaa naannoo keenyaa eeguu kan danda'an naannoodha. Kanaaf naannoo keenyaa eeguuf uumamaa keenyaa eeguun barbachisaadha?

Manneen dhugaatii jechuun kan manni sun adda baafamee mana dhugaatii jedhamee beekamu yoo ta'u, mana sana keessattis dhugaatii qofaan kan gurguramu yookiin kan namoonni dhaqanii dhugaatii qofaadhaaf itti fayyadamu. Manneen nyaataa immoo kan mana nyaataa qofaa jedhamee beekamu; kan namoonni nyaataaf mana sana dhaqan jechuudha.

Daldalaa fi gabaa jechuun walitti dhufeenya guddaa kan qabanidha. Daldala jechuun namaa fi nama gidduutti, biyyaa fi biyya gidduutti, uummataa fi uummata gidduutti, naannoodhaa naannoo gidduutti waanta tokko walirraa bitanii walitti gurguruu jechuudha daldala jechuun, waanta tokko walirraa bitanii walitti gurguruu jechuudha. Gabaa jechuun immoo bakka itti walirraa bitnee walitti gurgurru jechuudha.

Meeshaalee Manaa fi Meeshaalee Waajjiraa: Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana qofaa keessatti itti fayyadamnuu fi meeshaalee waajjiraa jechuun immoo kanneen waajjira qofaa keessatti itti fayyadamnu, waajjira qofaa keessatti waajjira garaagaraa keessatti kan itti fayyadamuu dandeenyu meeshaalee waajjiraa jedhamu.

Qonna jechuun gosa hojii ta'ee qonnaa qotuu, horii horsiisuu, damma oomishuu akkasumas kanniisa horsiisuu kan of keesatti qabatu yemmuu ta'u, biqiloota garaa garaa oomishuu keessatti gahee guddaa kan qabudha. Kanaafiyyuu jireenya ofii geggeeffachuu keessatti gahee guddaa kan qabudha humna ta'a.

Faaya jechuun meeshaa miidhaginaa kan ta'edha. Meeshaa miidhaginaa kana immoo qaama namaa keessatti miidhagina qaama keenyaaf, bakka garaa garaatti kan godhannudha. Harka keenyatti godhachuu dandeenya, morma keenya, gurra keenya, iddoo garaa garaatti, bakka feenetti, bakka nu barbaachisetti godhachuun ni danda'ama. Kun faaya jechuun meeshaa miidhaginaa jechuudha.

Ogummaa fi aadaan walitti dhufeenya yookiin walitti hidhata cimaa kan qabanidha. Ogummaan aadaa tokko akkaataan ittiin beekuu fi deeggaruuf gargaara. Aadaan immoo ogummaa bal'isuuf madda kan ta'udha. Hawaasni tokko ogummaa fi aadaa isaa eeguu fi dagaagfachuuf carraaqqii guddaa gochuu qaba.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun wantoota miidhagina qaama keenyaaf, fuula keenyaaf, rifeensa keenyaaf miidhagsuudhaaf kan nuti itti fayyadamnu, kan nuti dibannu meeshaalee miidhaginaa jedhamu.

Geejjiba, Turizimii fi Immigireeshiniin geejjiba jechuun namoota yookiin oomisha yookiin tajaajiloota bakka tokkoo gara bakka biraatti sochoosuu yoo ta'u, turizimii jechuun immoo namni tokko biyya tokkoo gara biyya biraatti daawwannaadhaaf yookaan bashannanaaf imaluu jechuudha. Immigireeshinii jechuun immoo namni tokko biyya tokkoo gara biyya biraatti jireenya isaa yookaan ammoo barnootaaf gara biyya biraatti godaanuu jechuudha.

Ji'oogiraafii fi Seenaa. Ji'oogiraafiin waa'ee lafaa, teessuma lafaa fi qilleensaa kan qoratu yoo ta'u; Seenaan immoo waa'ee wantoota darbanii qoratuudha. Waa'ee seenaa namoota darbanii jechuu dha.

Hawaasaa fi Maatii Hawaasaa fi maatii gaafa jennu walitti dhufeenya guddaa kan qabaniidha. Hawaasni namoota naannoo keenyaa yeroo gaddaa fi gammachuu, akkasumas ollaa keenyatti kan argaman, haala hundumaa waliin kan dabarsine yommuu ta'u, maatiin immoo namoota mana tokko keessatti argamani dha. Kan mana tokko keessa jiraatan maatii dha. Kanaafuu, hawaasii fi maatiin walitti dhufeenya guddaa kan qabaniidha.

Beeksisa jechuun oddofannoo haaraa yeroo jalqabatiif namootaaf kan dabarfamu jechuudha. Beeksifni wanta duraan hin ture tokko yeroo jalqabatiif namootaaf kan oddefannoo sana hin dhageenyeef kan dadarbuu jechuudha. Beeksifni karaa gara garaa darbuu danda'aan nama namatti yookaan immoo midiyaa hawaasattin darbuu danda'a.

Gidduugala bashannanaa jechuun bakka bashannanaa guddaa ta'ee namoonni heddumminaan bakka sana deemanii yookaan baay'inaan bakka sana deemanii kan bashannanan yookaan kan daawwatanidha.

Elektirooniksii jechuun elektirikii fi tekinoloojii itti fayyadamuudhaan hojii keenya keessatti meeshaalee itti fayyadamnuu dha. Hojiin keenya akka nuuf salphatuuf kan nu gargaaran elektirooniksii dha.

Bineensota manaa fi Bineensota Alaa: Bineensota manaa jechuun kan namatti madaqanii naannoo manaa jiraatan jechuu yoo ta’u, bineensota alaa jechuun immoo lan namatti madaqanii jiraachu hin dandeenye kan namarraa fagaatanii bosona jiraatan jechuudha.

Meeshaalee suuppermaarkeetii jechuun meeshaalee suuppermaarkeetii keessatti hojjetamanii gurguraman jechuudha.

Barumsa jechuun waan hin beekne tokko baruuf boriif ni fayyada jennee kan barannuudha. Muuxannoo argachuuf kan itti dadhabnu barumsaadha. Waan hin beekne tokko beekuudhaaf, waan walaallee tokko baruudhaaf akkaata itti bor jireenya keenyaaf hin gowwofamneef kan nuti hojjennu barumsaadha. Kanaaf barumsi muuxannoo, hubannoo fi wantoota nu barbaachisan argachuuf kan nu gargaaranuu dha.

Barumsa jechuun wanta tokko hubachuuf, waan hin beekne tokko hubachuuf carraaqqii gagheessuu, barnoota jechuun ogummaa horachuu, waan tokko barachuu, barachuuf carraaqqii gaggeessuu jechuudha.

Siyaasa jechuun namni tokko yaada nama beekamaa ta'een mormee yookan yaada nama qabsaa'aa ta'ee tokkoon mormee yoo argame adeemsi kun adeemsa siyaasaa keessaa isa tokko. Kanaafuu siyaasni yaada mormii nama namoota gidduutti geggeeffamudha.

Oduu jechuun haala yeroo irratti hundaa'uudhaan odeeffannoo tokko akkaataa garaa garaatiin yeroo garaa garaatti hawwaasaaf daddabarsuu jechuu dha. Yeroo irratti hundaa'uudhaan odeeffannoo hawwaasaaf dabarsuu jechuudha.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun gosoota daldalaa fi tajaajila jireenya hawaasaa guutuu keessatti barbaachisoo ta'an akkasumas wantoota xixiqqoo suuqii irraa bitamanii gurguraman, gurguruu fi tajaajiluu jechuudha.

Faaya jechuun meeshaa miidhaginaa kan ta'e kan qaama namaa keessaa bakka garaa garaatti godhannudha. Fakkeenyaaf gurra keenyatti, harka keenyatti, morma keenyatti, bakka garaa garaatti kan nu miidhagsuudhaaf akka meeshaa miidhaginaatti kan nu fayyadu faaya jedhama.

Faayaa jechuun, faayaa jechuun meeshaa miidhaginaa tahee, yeroo baayyee morma keenyatti, gurra keenyatti, harka keenyatti iddoo garaagaraatti godhachuu Kan dandeenyu faayaa jechuudha.

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan yeroo jennu kitaabonni maddoota beekumsaa, matseetiin maddoota beekumsaa, gaazexaan maddoota beekumsaa. Isaan kanarraa dubbisnee beekumsa argachuu kan dandeenyu isaan kanarraati. Kanaaf kitaabonni, matseetii fi gaazexaawwan maddoota beekumsaati, beekumsa irraa argachuu kan dandeenyu.

Hooggantoota beekamoo jechuun hooggantoota biyya isaanii keessatti namni kamiyyuu waa'ee isaanii beeku, dubbiinsaanii kan beekamaa ta'e, haalli hojiisaanii beekamaa kan ta'e, isaan kun biyyaa fi naannoo jiran keessatti namni kamiyyuu kan isaan beeku hooggantoota beekamoo jedhamu.

Hooggantoota beekamoo jechuun waayee hooggantoota kanaa namni Kamiyyuu kan beeku jechuu dha. Hooggantoonni kun nama kam biratti iyyuu beekamoo ta'anii, yaanni isaanii fi sagaleen isaanii dhaga'amuu kan qabuu dha. Isaan kun hooggantoota beekamoo jedhamu.

Seera kabachiisuu: Seera kabachiisuu jechuun qajeelfama yokaan dambii baafamerra dhaabbachuudhaan seera sana bifa sirrii ta'een eegee yoo argame yokaan kabajee yoo argame kun seera kabaje jechuudha. Fakkeenyaf seera kabachiisun yeroo baay'ee qaamota mootummaatiin poolisiidhaan kan raawwatudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee miidhagina keenyaaf nu barbaachisan qaama keenyaaf kan nu barbaachisan, fakkeenyaaf rigeensa keenya miidhagsuuf kan barbaachisan, kanneen ilkaan keenya miidhagsuuf nu barbaachisan, kanneen harka keenya miidhagsuuf nu barbaachisan. Isaan kun hundumtisaanii meeshaalee miidhaginaa jedhamu. Nu miidhagsuuf kan barbaachisan jechuudha.

Kopheewwan yeroo jennu kophee tokko osoo hin taane, lamaa ol kan mul'isaa jiruu dha. Kanaafuu, kophee qaama keenya keessaa miila keenyatti akka balaan miila keenya hin qaqqabne kan qaama keenya uwwisanii faayidaa nuuf kennuu danda'an keessaa isa tokko dha.

Barumsa jechuun maal jechuudha? Barumsa jechuun namni tokko beekumsa wantoota nu barbaachisan irraa argachuu jechuudha. Hubannaa tokko argachuu, waan hin beekne tokko baruuf carraaqqii gochuu, waanta hin beekne tokko barachuuf yaalii gochuun beekumsa jechuudha.

Geejjiba, Turizimii fi Immigireeshinii jechuun geejjiba jechuun namoota, oomishaa fi tajaajila bakka tokkoo gara bakka biraatti sochoosuu yoo ta'u, turizimiin immoo namoonni biyya tokkoo gara biyya biraatti deemanii daawwannaadhaaf yookaan bashannanaaf kan imalanidha. Immigireeshiniin immoo namni tokko jireenyasaa gaggeessuudhaaf yookaan barnootaaf biyya tokkoo gara biyya biraatti imaluudha yookaan immoo godaanuudha.

Kuduraalee fi muduraaleen maddoota nyaataa ta'anii kanneen nyaata madalaamaa keessatti ramadaman kan ijaarsa qaama keenyaaf, seelii keenya haaromsuuf, gogaa dhagna keenyaaf barbaachisan jechuudha.

Mana jireenyaa. Mana jireenyaa jechuun maqaa walii galaa jechuu yammuu ta'u fakkeenyaaf; mana amantaa, mana barumsaa. Mama jireenyaa jechuun kan namni dhuunfaa tokko keessatti jireenya isaa gaggeeffatuu dha. Kunis kan namni maatii isaa ijoollee waliin jiraatuu dha.

Maashinoota jechuun meeshaalee eleektiroonikaalii yookaan immoo makaanikaala ta'anii honii tokko salphisuudhaaf, humna namaa bakka bu'uudhaaf, kan hojii ittiin hojjechuun namaaf salphatu maashinoota jedhamu. Kan humna namaa bakka bu'anidha.

Kitaabota, matseetii fi Gaazexaawwan. Maddoota beekumsaa keessaa isaan tokkoo dha. Kan dubbifnee beekumsa argannu, muuxxannoo ,hubbannoo argannu fi ogummaa argannu matseetii irraa akkasumas gaazexaawwan irraa beekumsa, ogummaa fi muuxannoo argachuun ni danda'ama.

Asxaan alaabaa naannoo tokkoo irratti waa'ee naannoo sanaa, waa'ee aadaa naannoo sanaa Kan agarsiisuudha. Bifa fakkiitiin alaabaa naannoo tokko irratti Kan argamudha. Maalummaa naannoo tokkoo, maalummaa naannoo sanaa, aadaa naannoo sanaa yookaan immoo walitti dhufeenya naannoo sanaa Kan agarsiisuu asxaadha.